Icumba c'ishure ry'ubushakashatsi imashini z'inyabwonko zigendanwa zose ziteretswe ku meza imwe ndende cane, kandi ku murongo intebe z'inyegamo zirabura zikoreshwa iyo hagizee umuntu ashaka gukoresha imwe muri izo nyabwonko.

Icumba c'ishure ryubushakashatsi ryubatswe neza cane kuburyo buteye igomwe, ikibaho kinini cane cera ariko cimukanwa umuntu ashobora kugikura kuruhande rumwe akagitwara ahandi.

Akazu kasugumwe gisigishijwe irangi ry'umuhondo k'uruhome, utwumba tubiri twubakiwe igitsina gabo, kugirango cihereremwo iyo gikeneye umwanda muto.

Ibikoresho vyifashishwa n'umunyeshure iyo hageze kwiga icigwa c'ibiharuro, bimwe muri vyo abikoresha agiye guca umurongo ugororotse ikindi naco agikoresha iyo agomba gukora imfuruka ngororotsi cankese ntarutsi.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye, kandi isigishijwe irangi ry'umuhondo ifise idirisha ryiza cane ry'ibiyo ubibonerana, kandi rifise udukingira amadirisha tw'ivyuma.

Ubwiherero bwiza cane, buteye igomwe; amatara abiri maremare, amanitswe hejuru, kandi yaka; ahantu hateguriwe igitsina gabo, kugira ngo cihagarikemwo, umwanda mutoya.

Intebe nziza cane zinyegamo kandi z'imido, zifise amaguru y'ivyuma, imbere yazo hari imeza ikozwe mw'ibuye ibitabu bitandukanye, bibitse ahantu havyo habitegekanirijwe.

Icumba c'ishure risigishijwe irangi ry'umuhondo ku ruhome, utubati dutandukanye tubitswemwo ibikoresho bitandukanya tumwe muri two dukoreshejwe ibiti ijana kwijana ariko tundi na two dufise imiryango iriko ibiyo bibonerana.

Igiti kinini cane ca kuze kirasagarara, gifise amashami maremare n'utubabi duto duto, ahantu hateguriwe abana, kugira ngo bahakinire.

isaho nini cane yirabura itekewemwo ibitenge amapantaro ibirato hamwe n'ibindi bikoresho bitandukanye vyo munzu agacupa karimwo amazi kari mu gafuko ko ku ruhande.

Inzu nziza cane y’ikizungu irimwo ibitanda bibiri ariko kimwe kimwe gifise ikindi gitanda kikigeretse hejuru, umuryango munini cane, wuguruye igitambara gipfuka umuryango cirabura.

Inzu y'ibitabo bitandukanye bibitswe ahantu havyo habitegekanirijwe, bigizwe n'ibitabo vyakahise ivyo basoma bashaka kwiyungura ubumenyi

Amashure meza cane kandi ateye igomye afise inzugi n'amadirisha vyose bisigishijwe ibara ry'icatsi kibisi kandi vyivyuma, amatara amanitswe hejuru yose yakije.

Icumba c'ishure kibitswemwo ibitabo bitandukanye kandi biri ahantu havyo habitegekanirijwe, akabati gafise utwumba twinshi cane tubitswemwo ivyo bitabo

Inzu nini cane, irimwo utuzu twa surwumwe dushaje, urugi rw'ivyuma, rusigishijwe irangi ritukura, ariko hasi, rwatanguye kubungwa, amabati meza cane, n'imitambikwa y'ivyuma.

Inzu nini cane y'ibitabo bitandukanye kandi vyose bibitswe ahantu havyo habitegekanirijwe muri vyo harimwo ivy'icigwa cakahise, ibiharuro, hamwe n'ururimi rw'ikinyamazuru.

Ububiko bwibitabo bibitswe neza cane ahantu havyo habitegekanirijwe bigizwe naza kazinduzi zitandukanye, ibitabu birimwo icigwa ca kahise, ivyibiharuro hamwe nivyururimi rw'ikirundi.

Imbuga nziza cane, irimwo utwatsi duto duto kandi dutotahaye; ibiti bitewe iruhande y'iyo mbuga, bifise amashami maremare, n'amababi mato mato.

Urubaho rusharijweko indome zitandukanye z'ikirundi: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,R,M,N,O, n'izindi.

Ishure ry'intango umwaka wa mbere ikibaho kinini cane cirabura gihometswe ku ruhome kandi canditsweko amajambo atandukanye intebe nyinshi ndende z'abanyeshure.

Uburaro bw'abanyeshuri biga babayo bugizwe n'ivyumba vyinshi cane bitandukanye harimwo ivyateguriwe abakobwa hamwe n'ibindi vy'abahungu vyose vyugajwe n'inzugi z'ivyuma.

Intebe ndende cane yo umunyeshure ikozwe mu mbaho, imeza nini iteye igo mwe iriko ibitabo bine vy'akazinduzi cimwe kigereswe hejuru y'ikindi.

Uburaro bw'abanyeshure biga mu mashure y'indaro, ibitanda vyinshi cane, kimwe kimwe iruhande y'ikindi, hamwe n'ibindi bigerekeranye, isaho nini cane umunyeshure yabitsemwo ibikoresho vyiwe.

Inyubako nziza cane y'Ubushikiranganji ifise amadirisha meza cane y'ibiyo bibonerana amatara maremare amanitswe hejuru kandi yose yaka.

Ububiko ubwo ibitabo bitandukanye bibitswe ahantu havyo ahabitegekanirijwe muri vyo harimwo ivyo ururimi rw'ikirundi icirwa c'ibiharuro indondabihugu hamwe n'ururimi rw'ikinyamazuru.

Ibikoresho vy' ishure, vyifashishwa n' umunyeshuri mu cirwa c' ibiharuro. Bimwe murivyo, ni ikaramu y' igiti hamwe n' igikoresho co kuyisongora, mu gihe itandika neza.

Icumba c'ishure ry'intango iteye igo mwe amameza meza cane afise amaguru akozwe mu buhinga butangaje amatara amanitswe hejuru, ariko adacanye.

Ibitabo bitandukanye biri kumwe n'udukaye duto duto dukunda gukoreshwa iyo hateguwe inyigisho z'abantu batandukanye. Bimwe bipanze iruhande rwavyo ibindi navyo hirya.

Ikanzu nziza cane yirabura ndende kandi ifise n'amaboko maremare. Ikunda kwambarwa n'abacamanza cane cane iyo bagiye kuburanisha canke ababuranira abandi.

Icumba c'ishure rya kaminuza categuriwe amanama atandukanye, amadirisha menshi cane y'ibiyo ubibonerana intebe hamwe n'imeza nziza cane bikoreshwa iyo igihe c'inama kigeze.

Icumba c’inama gifise amatara menshi cane yurukiramende hejuru , amadirisha atatu yuguruye, imeza ndende cane zifise amaguru yivyuma hamwe nintebe zinyegamo iruhande yazo.

Icumba c'ishure ry'intango ikibaho kinini cane cirabura canditsweko indome zitandukanye mururimi rw'ikirundi ,igicapo kigereranya umubumbe w'isi giteretswe ku meza

Igikoresho ciza cane c’ikizungu gikoreshwa mubiharuro ,iyo ushaka guteranya ibintu ,gukuramwo ,kugwiza canke se kugabura nico ukoresha.

Icumba ciza cane, gikorerwamwo amanama, camaze gutegurwa; amatara meza cane, maremare, amanitswe hejuru, kandi yose yakije; imeza ziteye igomwe, hamwe n'intebe imbere yazo.

Icumba c'ishure ryigigwamwo icigwa c'ubuhinga ,imashini z'inyabwonko zitondetswe ku murongo kandi zose ziri hejuru y'imeza ndende ,intebe zitandukanye abanyeshure bicaramwo baje kwiga ico cigwa.

Igiti gifise intimbatimba nini cane igishami kirekire kivyibushe n'utubabi dutoduto utundi tubabi twakorokeye hasi ducatwumishwa n'izuba.

Ishure ry'intango, umwaka wa gatandatu, ririmwo ibitabo vyiza cane, kandi bibitswe ahantu havyo, habitegekanirijwe, imeza cane, y'ibiti, ifise intebe zine, ziyikikuje.

Ikibuga c'umupira w'amaguru kirimo utwatsi duto duto duteyigomwe ibiti bitewe iruhande y'ico kibuga bifise amashami maremare no tubabi duto duto.

Inzu nini cane irimwo utwumba dutandukanye twutuzu twasugumwe, kandi twose twateguriwe abagabo bashaka kwihagarika iyo bakeneye umwanda muto.

Igikoresho, kiriko ibicapo bitandukanye, vyifashishwa iyo bariko barigisha abana; igicapo c'inyoni, umutaka, igikombe, indobo, hamwe n'umukubuzo.

Icumba categuriwe abantu bashaka kwiyakira, amameza menshi cane atondetswe ku murongo hamwe n'intebe nyinshi z'inyegamo zo kwicarako, amasahani manini, hamwe n'ibiyiko, n'ibirahuri, vyose biteretswe kurayo ma meza.

Inzu nziza cane isigishijwe irangi ry'umuhondo rivanzwemwo n'iryera ku ruhome, ifise ahantu henshi cane umuntu ashobora gukarabira mu ntoke ahejeje agaca afata agapapuro akiyumutsa.

Uburaro bwiza cane, bw'abanyeshure, biga mu mashure y'indaro; bufise ivyumba bitandukanye, bimwe ku ruhande rumwe, ibindi ku rundi ruhande; vyose, vyugajwe n'inzugi z'ivyuma, zisigishijwe irangi ry'ubururu.

Utuzu twa surwumwe, dusigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome; tumwe muri two, twagenewe igitsina gore conyene, mu gihe utundi natwo, twagenewe igitsina gabo gusa.

Ububiko bwiza cane, bw'ibitabo, bibitswe ahantu havyo, habitegekanirijwe; muri vyo, harimwo ivy'icigwa c'ibiharuro, icongereza, ururimi rw'ikinyamazuru, hamwe n'ikirundi.

Ububiko bw'ibitabo, bibitswe ahantu havyo, habitegekanirijwe; harimwo ivy'icigwa c'ibiharuro, ururimi rw'ikinyamazuru, ikirundi, hamwe n'indondabihugu.

Imbuga nziza cane kandi iteye igomwe, amazu asakajwe amabati yirabura, igicu kirimwo ibara ry'ubururu hamwe n'irindi rimeze nk'iryera.

Udukoresho twinshi cane dukoreshwa mugusongora ikaramu y'igiti tugize umurongo uhese wugaye, tubiri tubiri twegeranye twose tugenda dusa harimwo utwera, utwirabura n'udutukura.

Ibiti vyiza cane, bisagaraye, bifise udushami tureture, twinshi, n'amababi mato mato; akarima, karimwo utwatsi dutotahaye, umuntu ashobora kwiryamiramwo.

Ishure ry'intango rifise amadirisha meza cane y'ibiyo bibonerana akingiwe n'udukingira amadirisha twubakishijwe ivyuma, imeza nziza cane ziteye igomwe n'intebe z'inyegamo.

Ishure rinini cane Kandi riteye igomwe, imeza nziza ikozwe mubiti igitabo gisanzuruye kiri hejuru kumeza, intebe nziza yinyegamwo Imbere yiyo meza.

Urupapuro runini cane, rucapweko ibikoresho bitandukanye vy'ishure; isaho zirabura, amakaramu yo kwandikisha, atandukanye; iyitukura, iyirabura, hamwe n'iy'ubururu.

Inzu isigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome, ifise urubaho runini cane rwirabura, ruhometswe kuri urwo ruhome; amadirisha y'ibiyo bibonerana, intebe ndende z'abanyeshure, zifise amaguru y'ivyuma.

Igicu ciza cane kirimwo ibara ry'ubururu iryera hamwe n'iryirabura igiti kirekire gifise amashami meza n'amababi yegeranye imodoka ndende itwara abantu benshi.

Ishure ry'intango, umwaka wa gatandatu, rifise idirisha ryiza cane, ry'ibiyo bibonerana, kandi na ryo nyene, rifise udukingira amadirisha, tw'ivyuma; igitambara gipfuka amadirisha, gikumye.

Utuzu twasugumwe duteye igomwe kuko twubatswe ku buhinga bwanone .Dufise ivyumba bibiri bitandukanye kandi kimwe kimwe kirimo ikintu kimeze nk'igikono umuntu yicarako.

Ububiko bw'ibitabo bibitswe neza ahantu havyo habitegekanirijwe ububati bubiri bukozwe mu mbaho bufise ivyumba bitandukanye bishobora kubikwamwo ibitabo amakaye canke amakaramu hamwe n'ibikarato.

Icumba c'ishure cahariwe ubushakashatsi bwonyene imashini yo inyabwonko yuguruye ibonekesha ivyandiko bitandukanye nk'uko uwuriko arabirondera abishaka.

Ikibuga kinini cane gitewemwo utwatsi dutotahaye tubereye ijisho, iruhande yaco ibarabara ry'ivu, uruzitiro rurerure cane ruzitijwe ivyuma.

Agakarato gatoya cane, kera, karimwo ingwa nyinshi, zishobora kuba zigera mu majana atatu, kandi zose zera; ako gakarato karuguruye, kandi gateretswe ku gitabo c'umunyeshure.

Imbuga nziza cane irimwo utwatsi duto duto, kandi duteyigomwe ibiti vyiza, kandi birebire bifise amashami n'amababi abereye ijisho.

Amashure y'intango asigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome. Afise amadirisha meza y'ibiyo bibonerana kandi asakajwe amabati. Igicu kirimwo ibara ryera.

Icumba, c'ishure ry'intango, umwaka wa gatatu, kibitswemwo ibitabo bitandukanye, harimwo ivy'ikirundi, icongereza, hamwe n'ibiharuro, akabati k'imbaho, gafise utwumba dutandukanye.

Udukingira intoke tw'ibara ry'umuhondo, kamwe kambarwa mu kiganza c'iburyo akandi nako c'ibubamfu, dukunze gukoreshwa n'abaganga canke abakinyi.

Ishure ry'intango, umwaka wa kane, risigishijwe irangi ry'umuhondo, ku ruhome; rifise urugi runini rw'ivyuma kandi rwugaye, risakajwe amabati.

Ibitabo bitatu kimwe gishaje ibindi bibiri bikiri bishasha vyose biteretswe ku meza, agakarato karimwo ingwa nyinshi cane zera kandi kuguruye.

Icumba c'ishure ryisumbuye, umwaka w'umunani, abanyeshure babiri b'abakobwa, bambaye amashati yera, y'amaboko magufi, hamwe n'amajipo y'ubururu; imbere y'umwe umwe, hari imashini y'inyabwonko.

Urupapuro runini cane rucafyeko ibikoresho bitandukanye vy'ishure, amasaho yirabura, amakaramu yo kwandikisha atandukanye, harimwo iyirabura, iyitukura, hamwe n'iyubururu.

Icumba kiberamwo amanama giteguwe neza imeza izungurutswe n'intebe z'inezine z'inyegamo ibitabo bibitswe ahantu havyo habitegekanirijwe.

Amakaramu manini manini yo kwandikisha atatu muriyo afise imifundikizo yera imwe irirabura iyindi n'iy'ubwatsi rubisi iyindi iratukura mugihe iya nyuma ari y'ubururu.

Icumba c'ishure ry'intango, ibitambara bibiri bipfuka imiryango kandi vyose birambuye, ibitanda bitandukanye, kimwe gipanzwe hejuru y'ikindi kandi vyose bishashwe neza cane.

Ububiko bw'ibitabo byinshi cyane kandi bitandukanye bibitswe ahantu habyo ahabigenewe inkingi nini nini zubakishijwe isima akantu bafyondako amatara akaka canke akazima.

Icumba c'ishure iryo ubuhinga riteguwe neza cane utwumba dutandukanye dushirwamwo imashini z'inyabwonko intebe z'inyegamo umuntu yicaramwo.

Utuzu twa surwumwe tune, dusakajwe amabati, utugano duto duto, tw'icatsi gitotahaye, dutwara amazi, muri utwo tuzu, imiryango ibiri, iriko inzugi, ariko iyindi irarangaye.

Igicu ciza cane, kirimwo ibara ry'ubururu, iryera, hamwe n'irindi rimeze nk'iryirabura, uruzitiro runini cane, kandi rurerure, rw'ikigo c'amashure ya kaminuza, ca Gihosha.

Uburaro bw'abanyeshure bo mu mashure y'indaro. Bufise ivyumba vyinshi cane bitandukanye bimwe vyateguriwe abakobwa, ibindi navyo abahungu. Kandi vyose vyugajwe n'inzugi z'ivyuma.

Inzu ikorerwamwo ibikorwa vya buri musi vy'umuhora wo gutumatumanako amakuru ekoneti, amameza meza cane atandukanye, imbere yayo intebe nziza zinyegamo.

Igikoresho cifashishwa n'abanyeshure mu cigwa c'ibiharuro canke n'abadandaza mu gihe bashaka guteranya kugwiza gukuramwo canke no kugabura.

Ahantu hameze neza abantu biyubashe bayagira harateguwe neza imeza yose ifise intebe y'inyegamo iruhande yayo hejuru hari itararirerire ariko rizimije.

Ishure ry'intango umwaka wakane rifise amadirisha ameza cane y'ibiyo, kandi bibonerana, intebe ndende z'abanyeshure, kandi zose zikozwe mu biti.

Ikigo c'amashure matomato yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amwe amabati asigishijwe irangi ritukura ayandi nayo ayashaje abanyeshure bakiri bato batonze ku murongo umwe muribo afise umupira w'amaboko mu ntoki.

Inzu nini cane isakajwe amabati imitambikwa y'ivyuma hejuru imbere muri yo utwumba dutandukanye dumeze nk'akazuka si ugumwe kagenewemwo ko ihagarikamwo.

Icumba c'ishure ry'intango, ryubakishijwe Amatafari aturiye, rifise inzugi zine zuguruye, izindi zugaye, Imeza nziza cane iteye igomwe, nintebe iruhande yazo.

Icumba c'ishure ry'intango umwaka wa kane amatara meza cane amanitswe hejuru kandi yose aracanye imeza zitandukanye hamwe n'intebe zo kwicarako.

Inzu nziza cane isigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome. Idirisha rinini ry'ibiyo bibonerana rifise udukingira amadirisha dukozwe mu vyuma. Amacupa manini arimwo imiti itandukanye kandi atondetswe ku murongo.

Icumba c'ishure ry'ubushakashatsi. Abanyeshure bane bambaye amataburiya yera, basanzwe bakurikirana ibijanye n'amagara y'abantu. Babiri muribo bambaye udukingira umunwa.

Agakaye, gatoya cane, kirabura, karambitswe hasi, izindi mpapuro, zandikishijweho inyandiko zitandukanye, n'imashini y'inyabwonko, na zo nyene ziri hasi, umugabo yambaye itaburiya yera.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye kandi ifise amadirisha n'inzugi z'ibiyo bibonerana, umugabo yirabura yambaye umupira w'imbeho nawo nyene wirabura.

Icumba c'ubushakashatsi, ikibaho kinini cane cirabura gihometswe ku ruhome kandi canditsweko amajambo atandukanye n'ingwa yera, abantu batatu bambaye amataburiya yera barimwo baravugana.

Icumba c’ishure ry’ubushakashatsi umuntu wumugore yicaye yambaye itaburiya yera yamaboko maremare hamwe nudukingira intoke kandi afise ikaramu ariko arandika kurupapuro.

Icumba c'ishure ry'ubushakashatsi ryubakishijwe amatafari aturiye rifise amadirisha meza cane y'ibiyo bibonerana umuryango w'ityuma, kandi uwoguruye.

Inzu y'ubushakashatsi, ikibaho kinini cane cirabura gihometswe kuruhome gw'iyo nzu , abantu babiri, umwe yambaye itaburiya yera y'amaboko maremare ahagaze yitegereza neza umunyeshure umwe yambaye udukingira intoke.

Icumba c'ishure ry'ubushakashatsi ikibaho kinini cane cirabura, kandi cirekire canditswe ko amajambo atandukanye n'ingwa itukura, abagabo babiri umwe yambaye amarori mu maso kandi yifashe neza bahagaze imbere y'abanyeshuri.

Icumba c`ubushashakashatsi imeza nziza cane iriko amakaye atandukanye hamwe n`ikaramu agacupa karimwo umuti wifashishwa murico gikorwa c`ubushashakatsi .

Icumba c'ubushakashatsi c'ubakishijwe amatafari aturiye, abagabo batatu, umwe muribo yambaye itaburiya ndende yera y'amaboko maremare, abandi nabo biyambariye ibisanzwe.

Icumba c'ishure ry'ubushakashatsi, cubatswe neza cane; abanyeshure bakurikirana ibijanye n'amagara y'abantu, umwe muri bo, yambaye itaburiya yera, y'amaboko maremare, n'igitambara gitukura, yitwikiriye mu mutwe.

Abanyeshure batandukanye bakurikirana ibijanye n'amagara y'abantu. Bambaye udukingira umunwa tw'ubururu. Umwe muri bo ashinzwe kubakurirkirana yambaye itaburiya ndende yera y'amaboko maremare.

Icumba c`ishuri ry’ubushakashatsi, ryubakishijwe amatafari aturiye rifise amadirisha meza cane y`ibiyo bibonerana abantu babairi baba gore bambaye amataburiya yera umwe muribo yambaye agakingira umunwa.

Ic'umba ciza cane, kirimwo ibikoresho bitandukanye, vyifashishwa mu gikoni,, Amasafuriya meza cane, y'ivyuma ,,abitswe ahantu, musi y'Imeza.

Igikoresho cifashishwa iyo hageze kubuganiza ibintu bimeneka mu kabido gafise umunwa u mutoya bashobora kubuganiza amazi canke amavuta.

Agakoresho ko kwa muganga bifashisha iyo bagiye gukura amenyo, ariko kandi umuganga ashobora kugakoresha ari ikindi kintu agiye gutora kugirango bimworohere kugishira aho ashaka.

Icumba c'ishure ry'ubushakashatsi umuntu w'umugore yambaye itaburiya yera y' amaboko umaremare hamwe n'udukingira intoke afise ikaramu mu kiganza arimwo arandika.

Icumba c'ishure ry'ubushakashatsi, abanyeshure basanzwe bakurikirana ibijanye n'amagara y'abantu bariko barigishwa ukuntu bashobora gufata ibipimo vy'amaraso.

Icumba c'ishure ry'ubushakashatsi ryubakishijwe amatafari aturiye igitambara gifuka amadirisha c'ubururu budutebe dutoduto cane tune twose dukozwe mu mbaho.

Ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye rifise amaderisha manini manini y'ibiyo bibonerana hamwe n'udukingira amaderisha tw'ivyyuma umuryango munini wuguruye.

Icumba c'ishure vy'ubushakashatsi. Umuntu w'umugore yambaye itaburiya yera cane kandi yitwikiriye mu mutwe . Igitambara gitukura.

Icumba c'ishure ry'ubuhinga. Imashini inyinshi cyane z'inyabwonko zitondetswe ku mameza atandukanye kandi zose zirazimije akabaatikeza gakozwe mu mbaho.

Icumba c'ishure ry'ubushakashatsi ryubakishijwe amatafari aturiye. Rifise amadirisha manini y'ibiyo bibonerana n'udukingira amadirisha tw'ivyuma. Urugi rwuguruye.

Icumba kirimwo ibipapuro vyinshi bitandukanye vyanditsweko amajambo atandukanye y'ibiharuru bimwe murivyo vyandikishijwe n'ikaramu itukura.

Udukaye dutanu, duto duto, dukunda kwifashishwa, iyo hateguwe inyigisho z'abantu batandukanye; twose turapangapanganyeko, kamwe hejuru y'akandi; akari hasi y'utundi twose, karatukura.

inzu y'ibitabo bitandukanye bibitswe ahantu havyo habitegekeranijwe , bimwe bipangapanzwe hejuru y'ibindi , amatara menshi cane yaka kubera ari mwijoro.

Ububiko bw'ibitabo bitandukanye, bibitswe ahantu havyo, habitegekanirijwe; bimwe ni ivy'icigwa c'ibiharuro, ibindi navyo ni ivy'icigwa c'ururimi rw'ikinyamazuru.

Icumba c'ishure ryintango umwaka wagatatu, kibitswemwo ibitabu bitandukanye harimwo ivyicongereza, ibiharuro, hamwe n'ivyicigwa ca kahise intebe zinyegamo zose zikozwe mubiti.

Inzu nziza cane, ahantu hari agakoresho, hubakiye mu ruhome, gatuma umuntu, ashobora kuza, agacomeka, kugira ngo umuriro w'amatara, ushikire aho ashaka.

Inzu nziza cane, ndende imanitsweko impapuro zitandatu Kuruhome, zose zerekana amatangazo atangajwe, ibitabo bitandukanye, bipangapanzwe, kimwe hejuru ikindi.

Icumba c'ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye. Ibitabo bitandukanye vy'umwigisha. Igicapo kiriko umuntu w'umwana cerekana ibihimba vy'umubiri.

Udukoresho twiza cane twifashishwa mu guhanagura ikibaho, tumwe muri two turatukura, utundi na two n'utwubururu, harimwo n'utwicatsi kibisi, ariko kandi n'utwumuhondo na two nyene turimwo.

Icumba c'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye cimanitswe ko urupapuro runini cane rucabweko ibikoko bitandukanye harimwo urukwavu ingurube imbeba hamwe n'impene.

Icumba c'ishure ry'intango risigishijwe irangi ry'umuhondo, rivanzwe mu n'iryera ku mpome. Itara ryaka rimanitswe hejuru. Ikibaho kinini cane cirabura kandi gihanaguwe neza.

Uruhome rwubakishijwe amatafari aturiye ruhomezweko igipapuro kinini cane gicapyeko ibikoko bitandukanye; urukwavu, ingurube, imbeba hamwe n'imbwa.

Imeza nini cane ikozwe mu mbaho intebe y'inyegamo iteretswe i ruhande y'iyo meza ibitabo bitandukanye biteretswe hejuru kuri iyo meza harimwo n'agakarato karimwo amakaramu y'ibiti.

Akarima keza cane karimwo utwatsi duto duto dutotahaye kandi gafise uruzitiro k'uduti duteye ku murongo tumeze nk'amashurwe yo gushariza.

Umunyeshuri w'umukobwa yambaye ishati yera hamwe n'ijipo yirabura ngufi aragendagenda mu mbuga y'ishure. Ibiti vyiza birebire bifise amashami meza cane n'amababi ateyigomwe.

Icumba c'ishure ryo kwimenyererezamwo cubakishijwe amatafari aturiye kandi gisakajwe amabati ahantu bubakiye abana ho gukinira hamwe bakurira hejuru bakishungurura hasi.

Ishure ry'intango umwaka wa gatatu ryubakishijwe amatafari aturiye urubaho runini cane rwirabura ruhometswe ku ruhome intebe z'abanyeshure zikozwe mu mbaho.

Inzu, isigishijwe isima, ku ruhome isakajwe amabati ashaje hirya yayo, igiti kinini cane, cakuze kirasagarara, abantu batatu, bahagaze imbere y'iyo nzu, umwe muri bo, ahetse isaho.

Utuzu twa sugumwe twubakishijwe amatafari aturiye kandi dufise inkingi z'ivyuma, igiti kinini cane cakuze kirasagarara kandi gifise amashami manini.

Akazu ka sugumwe kubakishijwe amatafari aturiye kandi gasakajwe amabati kugajwe n'urugi runini cane rw'icuma rusigishijwe irangi ry'ubururu.

Amashure y'intango kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatatu. Asakajwe amabati kandi yubakishijwe amatafari aturiye inkingi zitandukanye z'ivyuma.

Amashure y'intango, kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu, yubakishijwe Amatafari aturiye, kandi asakajwe Amabati ashaje. Uruzitiro rw'ibiti vyitwa Iminyari.

Utuzu twa surwumwe twubakishijwe amatafari aturiye kandi dusakajwe amabati. Twose dufise inzugi zikozwe mu mbaho kandi zisigishijwe irangi ry'ubururu.

Inzu nziza cane y'igorofa igeretswe kane, yubakishijwe amatafari aturiye kandi ifise amadirisha menshi cane y'ibiyo bibonerana.

Icumba c'ishure ry'intango umwaka wa gatanu, intebe nyinshi cane z'abanyeshure hejuru zikoreshejwe imbaho ariko zifise amaguru y'ivyuma.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye , kandi asakajwe amabati ashaje. Afise inkingi inyinshi cane z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'ubururu.

Uruhome rw'inzu rusigishijwe irangi ry'umuhondo isaho nini cane yirabura iteretswe ku kintu kandi yegamitswe kurugo ruhome ifise imigozi ibiri miremire ituma vyoroha kuyiheka mu mugongo.

Icumba c'ishure igihe ryintango intebe nziza y'inyegamo ikozwe mu mbaho .Abanyeshuri bane b'abana umwe yambaye ipantaro ubundi na we yambaye ikoboyi bafise mu ntoke ibitabo barimwo barasoma.

Icumba c'ishuri ry'intango umwaka w'ambere, gisigishijwe irangi ry'umuhondo kuruhome, amadirisha abiri y'ibiyo bibonerana, intebe ndende z'abanyeshure zifise amaguru y'ivyuma.

Ishure ry'intango, ryubakishijwe amatafari aturiye, kandi risakajwe amabati mashasha; imbuga nziza, irimwo utwatsi dukeya, hamwe n'umusenyi, ndetse n'ibimanyu vy'amatafari.

Icumba c'ishure ry'intango, imitambikwa y'ibiti hejuru ,amabati ashaje arisakaye ,utudirisha twinshi cane kandi dutoduto twemerera akayaga gakeya kwinjira.

Ishure ry'intango, ribitswemwo ibitabo bitandukanye, kandi vyose bibitswe ahantu havyo habitegekanirijwe, imitaka ibiri itukura, intebe y'inyegamo ikozwe mumbaho.

Icumba c'ishure ry'intango umwaka wa kabiri, ryubakishije amatafari aturiye, rifise urubaho runini cane rwirabura ruhometswe ku ruhome, Ariko narwo ntiruhanaguwe neza.

Ishure ry'intango umwaka wagatatu, ikibaho kinini cane canditseko indome zitandukanye zikirundi A B,E,D,E,F,V,G nizindi.

Uruhome rw'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye rumanitsweko igipapuro kinini cane c'umuhondo, akabati kibiti gafise utwumba dutandukanye dushobora kubikwamwo ibintu.

Ishure ry'intango umwaka wa kane, ryubakishijwe amatafari aturiye, rifise idirisha rinini cane ry'ibiyo bibonerana n'udukingira amadirisha tw'ivyuma.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati , afise amadirisha n'inzugi vyose vy'ivyuma bisigishijwe irangi ryera rivanzwemwo niry'umuhondo.

Amashure y'intango umwaka wa mbere n'umwaka wa kabiri ,yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati ashaje. Abanyeshuri benshi cane bari imbere yayo .

Icumba c'ishure ry'intango, rifise amadirisha abiri atandukanye ariko utuyo dutoduto twugururirwa rimwe, kandi twose turuguruye.

Abantu batanu bicaye bose barimwo barakina udukino udutandukanyi twobufindo umwe muri bo yambaye umupira w'imbeho w'amaboko maremare, kandi udukura.

Amashure y'intango kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatatu yubakishijwe amatafari aturiye kandi afise n'inkingi z'ivyuma, imbuga irimwo umusenyi n'utubuye duto duto.

Ishure ry'intango umwaka wa kane, abana bane b'abanyeshure bicaye muntebe zabo z'inyegamwo, imbere y'umwumwe, har'imeza yo kwandikirako.

Amashuuri yubatswe ku mpinga yùmusozi, hamwe yubakishijwe amatafari atuuriye kandi afise inzugi n`amadirisha vy’ivyuma, ayandi nayo yubakishijwe imbaho gusa kandi yose asakajwe amabati mashasha.

Amashure y'intango, umwaka wa mbere n'umwaka wa kabiri. Yubakishijwe n'amatafari aturiye. Afise inzugi n'amadirisha vyose vy'ivyuma kandi bisigishijwe irangi ry'ubururu.

Igicu kirimwo ibara ryera, iry'ubururu, hamwe n'irimeze nk'iryirabura, amashure yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe amabati, imbuga irimwo umusenyi n'utubuye duto duto.

Igicu ciza cane kirimwo ibara ry'ubururu hamwe n'irindi ryera. Amashure y'intango asigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome kandi asakajwe amabati ashaje.

Icumba cishure ryisumbuye ryubakishijwe amatafari aturiye kandi risakajwe amabati, rifise hejuru utudirisha duto duto cane kandi twinshi twemerera akayaga gakeya kwinjira.

Uruhome rw'ishure, ryubakishijwe amatafari aturiye; ikibaho kinini cane, cirabura, canditsweko amajambo atandukanye: " igenekerezo rya mirongo ibiri na gatutu, ntwarante, umwaka w'ibihumbi bibiri, na mirongo ibiri na gatandatu".

Inzu ikozwe mu vyuma vy'imodoka. Amadirisha abiri yuguruye. Iyindi nzu iri iruhande yayo yubakishijwe amatafari aturiye kandi nayo nyene ifise imiryango yuguruye.

Inzu Nini cane isigishijwe irangi ry'umuhondo kuruhome ibitswemwo ibintu bitandukanye harimwo amakaye hamwe nibitabo vy'abanyeshure hamwe nibikararato.

Amashure menshi cane yubatswe rimwe haruguru y'irindi, yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe amabati mashasha igicu kirimwo amabara meza ateye igo mwe.

Ikigigo c`amashuri yubakishijwe amatafari aturiye afise amadirisha n`inzugi z`ivyuma kandi vyose bisigishijwe irangi ry`ubururu abanyeshuri batandukanye bicaye munsi y`igiti.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye kandi isakajwe amabati ashaje. Urugi runini rw'icuma rwugaye. Umugabo ar'imbere y'iyo nzu, yambaye umupira n'inkofero vyera .

Umunyeshure yiga mw'ishure ryisumbuye umwaka w'indwi yambaye umupira wimbeho imbere yiwe ikaye isanzuruye yanditswemwo imyimenyerezo itandukanye y'ibiharuro.

Icumba c'ishure ryisumbuye gisigishijwe irangi ry'umuhondo ku ruhome, urupapuro rurerure cane ruhometswe kuri urwo ruhome, kandi rucapweko n'ikaramu ibicapo vy'amasaha yerekana ibihe bitandukanye.

Ibikoresho bitandukanye, bigizwe n'uducamurongo twifashishwa mu cigwa c'ibiharuro, hamwe n'imetero ikoreshwa iyo bagiye gufata ibipimo vy'uburebure.

Inzu ishaje ariko ku ruhande rwo hasi isigishijwe irangi ry'umuhondo, amadirisha abiri y'ibiyo hamwe n'ivyuma, impande n'impande asigishijwe irangi ry'ubururu.

Ishure ry'intango umwaka wa gatatu, ikibaho gihometswe ku ruhome, gicabweko ibintu bitandukanye, intebe ndende z'abanyeshure, hejuru zikozwe mu mbaho ariko zifise amaguru y'ivyuma.

Igikoresho gikozwe mu vyuma cifashishwa mu kubika ibitabo hamwe n'izindi mpapuro zitandukanye zifise akamaro, agakopo karimwo amakaramu atandukanye yo kwandikisha.

Icumba c'ishure ry'intango risigishijwe iranga ry'umuhondo, uruhande rwo hasi, akabati k'imbaho kabitswemwo ibintu bitandukanye, imeza zisashweko ibitambara vy'ubururu hamwe n'ibitukura.

Amashure y'intango, kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa kane, yubakishijwe amatafari aturiye; abanyeshure benshi cane, barimwo abahungu hamwe n'abakobwa, bamwe muri bo, bahetse amasaho yirabura mu migongo.

Amakaramu, yo kwandikisha, yose apanzwe mu gikarato; kandi yandika ibitandukanye, hari ay'ubururu, ayirabura ayatukura, n'ayandi.

Amashure y'intango kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa kane afise inkingi zubakishijwe isima asakajwe amabati ashaje igicu kirimwo ibara ryirabura rimeze nk'iryera.

Ikigo c'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye, amwe muriyo asakajwe amabati yera ayandi nayo ayasigishijwe irangi ritukura, abanyeshuri batandukanye bariko barakenera ku mbuga y'ishuri

Uruhome rw'ishure, rumanitsweko impapuro zitandukanye, zimwe, zanditsweko indome zivuga, z'ikirundi, urundi narwo, rucapweko ivyamwa bitandukanye; harimwo imihwi, ivoka, hamwe n'inanasi.

Icumba cy'ishure ry'intango umwaka wa gatatu d ryubakishijwe amatafari aturiye rifise urugi runini cane rw'ivyuma kandi rusigishijwe irangi iritukura.

Icumba c'ishure ry'intango gisigishijwe irangi ry'umuhondo ku ruhome. Imitambikwa y'ivyuma hamwe n'ibiti. Amadirisha y'ibiyo bibonerana kandi yugaye.

Amashure yisumbuye, umwaka w'umunani hamwe n'uwicenda ageretswe kabiri, igiti kimwe gitewe mu mbuga y'ishure gifise amashami maremare hamwe n'utubabi dutotahaye.

Icumba c'inzu yubakishijwe amatafari aturiye, kimanitsweko urupapuro runini cane rucafyeko abantu babiri umugabo hamwe n'umugore.

Amakaramu menshi cane, atandukanye, yose, arambitswe ahantu hamwe; kandi yandika ibitandukanye, bivanye n'ibara ryayo, hari ayandika ibitukura, n'ayandika ivy'ubururu.

Udukarato tubiri dusa kamwe kageretse hejuru ya, kandi akuguruye karimwo imbeba y'imashini y'inyabwonku, kandi karacari gashasha ntikarakorishwa.

Icumba c'ishure, risigishijwe irangi ry'umuhondo, ku mpome; amadirisha abiri, y'ibiyo bibonerana; ibitambara bifuka amadirisha, vyose bikumye; imeza zikozwe mu mbaho.

Ikigo c'amashure yubakishijwe amatafari aturiye, igicu kirimwo ibara ryera nirindi rimeze nk'iyirabura, imodoka ntoya yera, imbuga irimwo umusenyi n'utubuye duto duto.

Amazu yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati amameza menshi cane atondetswe mu kajagari yose akozwe mu mbaho.

Amashure meza cane, yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe amwe, amabati atukura, ayandi ay'ubururu, mu gihe harimwo n'ayera; igicu kirimwo ibara ry'ubururu, hamwe n'iryera.

Umwambaro mwiza cane wuzuye kandi ujanye n'ipantaro n'ishati, vyose birimwo akabara gatukura biragoroye neza n'ipasi ku buryo buteye igomwe.

Inzu y'ibikogwa vya buri munsi muri komine ntahangwa amabendera abiri yose aramanitswe akarima keza cane karimwo utwatsi dutotahaye.

Ikigo c'amashure yisumbuye amwe asakajwi amabati atukura ayandi na yo ayera imodoka ntoya cane itwara abantu batanu bonyene.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye uruhande rumwe, urundi ruhande narwo amatafari y'ivyondo, ifise idirisha rikozwe mu biti, umunyeshuri yikoreye igikoresho co kogeramo.

Icumba c'ishure ry'intango umwaka wa kane kibitswemwo ibi papuro bitandukanye abanyeshuri bagiye barakorerako ibibazo vy'ishure urugi rw'ibiti rwuguruye.

Uruzitiro runini cane, rwubakishijwe amatafari aturiye; rwugajwe n'urugi runini rw'icuma, rusigishijwe irangi ritukura; ikigega categuriwe kubikwamwo amazi, gifise irangi y'ubururu.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati afise inkingi z'ivyuma ntonto igiti cakuze kirasagarara gifise n'amababi ateye igomwe.

Inyubako y`ishuri shingiro yubakishijwe amatafari aturiye kandi isakajwe n`amabati mashasha uruzitiro rwiza cane ruriko iivyuma imbuga irimwo utubuye duto duto.

Icumba c'ishure ry'intango, rinini cane; urubaho runini, rwirabura, kandi ruhanaguwe neza cane, imeza nyinshi cane, z'ibiti, hamwe n'intebe ndende abanyeshure bicarako.

Amashure y'intango, umwaka wa mbere, kugeza mu mwaka wa gatatu, yubakishijwe amatafari aturiye; afise inzugi z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'ubururu.

Icumba c'uburiro bw'abanyeshure bo mu mashure y'intango. Cubatswe neza cane ku buhinga bwa none .Gifise inkingi zitatu zose zisigishijwe irangi ry'umuhondo.

Inzu nziza cane, ifise ibihome birebire, kandi isakajwe amabati; amabendera abiri atandukanye, harimwo n'iry'igihugu c'Uburundi; abana b'abahungu batatu, umwe muri bo, nta gapira yambaye hejuru.

Uruhome rw'inzu, isigishijwe irangi ry'umuhondo, rivanzwemwo n'irindi ryera; ikibaho kinini cane, cirabura, gihometswe kuri urwo ruhome; canditsweko imperekeranya zitandukanye, zo mu rurimi rw'ikirundi.

Amashure meza cane yubakishijwe amatafari aturiye afise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma, kandi vyose vyugaye inkingi nziza cane z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'ubururu.

Ibendera ry'igihugu c'Uburundi, rirahungabana; abanyeshure batatu, bose bambaye amakabutura, ariko umwe muri bo, ahetse isaho mu mugongo; imbuga irimwo umusenyi, n'utubuye dutoduto.

Icigo c'amashure yubakishijwe amatafari aturiye, kandi kigeretswe rimwe gifise inkingi nini nini zubakishijwe isima imbuga nziza irimwo umusenyi n'urucekeri.

Akarima keza karimwo utwatsi dutotahaye, akayira k'ikirundi karimwo amashami y'ibiti amaze kwuma, abanyeshuri batandukanye baca murako kayira.

Imeza nini cane ikozwe mu mbaho igitabo c'ibiharuro cagenewe gukoreshwa n'abanyeshure ku gifuniko abanyeshure bane bose bambaye impuzu za kaki.

Icumba c’ishure ry’intango ryubakishijwe amatafari aturiye , ricapweko ibicapo bitandukanye kimwe n’ibendera ikindi n’ibicapo vyumuntu w’umugabo hamwe n’umugore arikumwe n’umwana wabo.

Amashure meza yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati mashasha, igiti kimwe gitewe imbere y'ayo mashure, gifise udushami twinshi n'amababi matomato.

Amashure meza cane y'intango, amwe yubatse hepfo ayandi nayo haruguru, kandi yose asakajwe amabati, abanyeshuri babiri b'abakobwa umwe muri bo ahetse isaho nini mu mugongo.

Ikigo c'amashure yubakishijwe amatafari aturiye, igicu ciza cane kirimwo ibara ry'ubururu hamwe n'iryera, imbuga iteye igomwe irimwo umusenyi hamwe n'utobuye twurucekeri.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati mashasha . Ibendera ry'igihugu cu Burundi riramanitswe ibiti vyiza cane birebire ,ariko bifise amababi makeya ayandi yahungurutse.

Igicu kirimwo ibara ry'ubururu hamwe n'iryera amazu yubakishijwe amatafari aturiye imodoka zitandukanye ziri mu mbuga irimwo umusenyi n'utubuye dutoduto.

Ikigo c'amashure y'intango, kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatandatu. Yubakishijwe amatafari aturiye afise inkingi z'ivyuma zisigishijwe irangi ritukura.

Uruhome rw'inzu, yubakishijwe amatafari aturiye, ikibaho kinini cane, cirabura, gihometswe kuri urwo ruhome; igicapo c'umuntu w'umugabo, cerekana ibihimba bitandukanye, vy'umuntu.

Ikigo c'amashure y'intango kuva mumwaka wa mbere gushika mumwaka wa gatandatu, asakajwe amabati atukura, abanyeshure bariko baragendagenda mu mbuga y'ishure, irimwo umusenyi n'utubuye duto duto.

Icumba c'ishure ryisumbuye umwaka w'umunani, bisakajwe amabati ashaje abanyeshuri batandukanye babiri muri bo bambaye imipira yirabura, uwundi nawe ahetse isaho mu mugongo.

Icumba c'ishure ryisumbuye, categuriwe inama; gifise amadirisha ane manini manini, y'ibiyo bibonerana; hejuru, imitambikwa y'ibiti, n'ivyuma; abantu benshi, bicaye muri ico cumba.

Ikigo c'amashure y'intango y'ubakishijwe amatafari aturiye kandi ageretswe rimwe, ibendera ry'igihugu c'Uburundi riramanitswe umugabo ahetse isaho mu mugongo y'irabura.

Icumba c'ishure ryisumbuye umwaka windwi, ry'ubakishijwe amatafari aturiye Umuryango waryo uruguruye imbuga nziza cane irimwo umusenyi nutubuye twurucekeri.

Ikigo c'amashure y'intango, cubakishijwe amatafari aturiye, igicu ciza kirimwo ibara ry'ubururu, iryera hamwe n'irimeze nk'iryirabura, imbuga irimwo umusenyi n'utubuye tw'urucekeri.

Abanyeshure, biga mw'ishure ryisumbuye, umwaka w'umunani, bose baricaye ku ntebe zabo z'inyegamo, kandi zirabura, imbere y'umwe umwe, hari imeza yo kwandikirako, uwundi munyeshure, yicaye inyuma wenyene.

Amashure yisumbuye umwaka w'indwi hamwe n'w'umunani, igicu ciza cane kirimwo ibara ry'ubururu igera hamwe n'irimeze nkiryirabura, i safuriya iteretswe ku mashiga akoreshwamwo amakara.

Amashure yisumbuye umwaka w'indwi b'umwaka w'umunani, asigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome, afise inkingi nini cane, zubakishijwe amatafari n'isima.

Imbuga nziza cane irimwo utwatsi dukeya, hamwe n'utubuye dutandukanye, ibiti vyiza vyakuze bifise udushami tugufi hamwe n'utubabi duto tuto.

Amashure meza yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati atukura, akarima keza karimwo utwatsi dutotahaye umuntu ashobora kwiryamiramwo.

Ishure ry'intango, umwaka wa mbere. Risakajwe amabati meza cane rifise amadirisha y'ibiyo bibonerana kandi yose yugaye. Intebe z'abanyeshure zikozwe mu mbaho.

Abanyeshure, biga mu mashure yisumbuye, bamwe muri bo, bambaye amashati yera, ariko abandi, bayarengejeko imipira y'imbeho; bose bicaye mw'ishure, ku ntebe zabo z'inyegamo, barimwo barandika ku mpapuro, babahaye.

Ikigo c'amashure y'intango, yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe amabati mashasha; imbuga irimwo utwatsi duto duto, dutotahaye; umugabo yambaye ishati yera, n'ipantaro yirabura.

Imbuga nziza cane, irimwo umusenyi n'utubuye duto duto, ibendera ry'igihugu c'Uburundi rirahungabana, igicu kirimwo ibara ryera hamwe n'irishaka kumera nk'iryirabura.

Amashure y'intango kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu, yubakishijwe amatafari aturiye, igicu kirimwo ibara ryirabura, iry'ubururu hamwe n'iryera.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi afise inkingi z'isima ahantu hubakiwe umuntu w'umunyamaguru kugirango ashobore guhadondagira yinjire mw'ishure.

Inzu nziza cane, yubakishijwe amatafari aturiye, kandi igeretswe kabiri; ifise amadirisha menshi cane, y'ibiyo bibonerana, imodoka nyinshi, zihagaze imbere y'iyo nzu.

Ubwogero bwubakishijwe amatafari aturiye akagano gatoya k'icatsi kibisi kazana amazi muri ubwo bwogero hasi hameze nabi kubera hadakubuye.

Igicu ciza cane kirimwo ibara ryera hamwe n'irindi ry'umuhondo. Abanyeshure b'abakobwa bambaye amashati yera n'amajipo y'ubururu . Babiri muri bo bipfutse imitaka.

Icumba c'ishure ry'intango, umwaka wa kabiri, cubakishijwe amatafari aturiye; urugi runini cane, rw'ivyuma, rusigishijwe irangi, kandi rurugaye.

Umupira w'amaguru, usharijwe mu buryo bubereye ijisho; ibara ryirabura uruhande rumwe, hamwe n'iryera urundi ruhande; ushobora gukinwa, n'ingeri zose z'abantu, baba abakuze, canke abakiri bato.

Impapuro zera zanditsweko ibiharuro bitandukanye hakoreshejwe ikaramu yirabura, igikoresho cifashishwa mu cigwa c'ibiharuro baba bagomba guteranya, kugwiza, kugabura, canke gukuramwo.

Amshure meza cane y'abanyeshure b'umwaka w'umunani, asigishijwe irangi ryera rivangavanzwemwo n'irindi ry'umuhondo. Abanyeshure batandukanye harimwo abakobwa n'abahungu barimwo barinonora imitsi.

Icumba, c'ishure ry'intango, ryubakishijwe amatafari aturiye; rifise amadirisha abiri y'ibiyo bibonerana, kandi amanitsweko impapuro nyinshi cane, zera, zanditsweko ibintu bitandukanye.

Imodoka ndende cane itwara abanyeshuri benshi yegukira ishure rya kaminuza ry'umweranda Pawulo ,akarima karimwo utwatsi dutotahaye kandi karimwo karakwamwo izuba.

Ikigo c'amashure y'intango, yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe amwe amabati ashaje, ayandi nayo ayatukura; igicu kirimwo ibara ryera, hamwe n'iry'ubururu.

Ikigo camashure yubakishijwe amatafari aturiye, igicu kirimwo ibara ryirabura hamwe n'iryera abanyeshure Bambaye imyambaro itandukanye ariko bamwe muribo bahetse amasaho mumugongo.

Icumba c'ishuri ryisumbuye umwaka w'umunani igicapo kiriko umuntu cerekana inzira ivyo kurya bicamwo iyo bivuye mu kanwa gushika bisohotse.

Ikigo c'amashure asigishijwe irangi ry'umuhondo ku ruhome. Asakajwe amabati ashaje kandi afise inkingi nini nini z'isima amadirisha y'ibiyo yugaye.

Igiti ciza cane gisagaraye gifise amashami manini manini hamwe niutubuye duto duto igicu kirimwo ibara ry'ubururu iryera hamwe n'iryirabura.

inzu nziza cane yubakishijwe amatafari aturiye kandi ifise amadirisha atatu yugaye uruzitiro rurerure cane narwonyene rwubakishijwe amatafari aturiye, imbuga irimwo utwatsi dutotahaye n'ahandi atavyatsi bihari.

Amashure yisumbuye umwaka w’indwi nuwumunani, yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati. Ibendera ryi gihugu cu Burundi rirahungabana igicu kirimwo ibara ry’ubururu hamwe n'iryera.

Ishure rinini cane, ryubakishijwe amatafari aturiye, kandi rifise amadirisha y'ibiyo bibonerana hejuru, imitambikwa y'ivyuma, kandi bisakajwe amabati.

Igicu ciza kirimwo ibara ry'ubururu hamwe n'iryera. Ibiti birebire cane bifise amababi menshi yegeranye. Imbuga irimwo utwatsi duto duto kandi dutotahaye.

Ikigo c'amashure y'intango, yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe amabati; igicu kirimwo ibara ryirabura, iryera, hamwe n'iry'ubururu; imodoka ndende, itwara abantu benshi cane.

Inzu nziza cane y'igorofa igeretswe kabiri, ifise amadirisha y'ibiyo bibonerana, n'idukingira amadirisha tusigishijwe irangi ry'ubururu.

Icumba c'ishure ryisumbuye categuriwe amanama. Abanyeshure batandukanye harimwo abakobwa n'abahungu bose baricaye kuntebe zabo z'inyegamo. Bafise amakaye bariko barandikamwo.

Inzu yubakishijwe amatafari y'ivyondo hamwe n'ibiti vyumye. Intebe z'abanyeshure ziri iruhande y'iyo nzu ivu ryazigiyeko, zisa nabi.

Uruhome rw'inzu rusigishijwe irangi iry' umuhondo ruhometsweko ikibaho kinini cane cirabura canditswe ko amajambo atandukanye mu rurimi rw'ikinyamazuru hakoreshejwe ingwa yera.

Amashuri yisumbuye umwaka windwi, yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati, igicu ciza kirimwo ibara ryuburu hamwe n'iryera, ibendera ryigihugu c'uburundi riramanitswe.

Akarima baharuye ivyatsi bitanguye kuma, uruzitiro rusigishijwe ingwa yera ku ruhome, ibiti birebire imbere yurwo ruzitiro bifise amashami mato mato n'amababi asongoye.

Icumba c'ishure ryisumbuye umwaka wumunani ibibaho bibiri vyirabura vyanditsweko amajambo atandukanye hakoreshejwe ingwa yera. Imeza zitandukanye iruhande yazo hari intebe yokwicarako.

Icumba c'ishure ry'intango umwaka wa kane gifise idirisha rinini cane ry'ibiyo bibonerana umuryango wuguruye uruhande rumwe inkingi nini cane y'isima.

Abanyeshure bane, b'abahungu, umwe muri bo, yambaye ipantaro, abandi batatu na bo, amakabutura; bamwe muri bo, bafise amakaye mu ntoke.

Amashure meza cane yubakishijwe amabuye mu ntango. Inkingi nini nini zubakishijwe isima kandi zisigishijwe irangi ry'umuhondo rivanzwemwo n'irindi ryera.

Inzu y'uburaro bw'abanyeshure biga mu mashure y'indaro, yubakishijwe amatafari aturiye, ifise inzugi nini z'icuma zivanzwemwo n'ibiyo bibonerana.

Ikigo c'amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye, kandi ageretswe rimwe igicu ciza kirimwo ibara ryera uruzitiro rurerure cane rubakishijwe amatafari aturiye.

Ishure ryisumbuye igisata c'ubuhinga abanyeshure batandukanye bamaze gufata ibyicaro byabo umwumwe wese ku ntebe y'iwe y'inyegamo umunyeshure w'umukobwa afise imishatsi miremire kandi yambaye ikanzu y'ubururu.

Ikigo c'amashure y'intango, yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe amabati ashaje; yugajwe n'inzugi n'amadirisha, vyose vy'ibyuma.

Icumba c'ishure ryisumbuye umwaka w'umunani gisakajwe amabati. Imbere muriryo, hari imeza nziza cane za kijambere hamwe n'intebe zo kwicarako.

Icumba c’ishure ry’intango risigishijwe irangi ry’umuhondo kumpome zose, imeza nziza cane zikizungu zikikujwe nintebe zinyegamo zirabura.

Amashure yintango kuva mumwaka wambere kugeza mumwaka wa gatandatu yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati ,igicu kirimwo ibara ry’ubururu hamwe ni ryera.

Icumba c'ishure risigishijwe irangi ry'umuhondo k'uruhome, ikibaho kinini cane cirabura ariko kidahanaguwe neza cane, imeza umwigisha ashirako ibikoresho vyiwe.

Icumba ciza cane co kwinonoreramwo imitsi gisigishijwe irangi ry'umuhondo wepfo hamwe ni ryera umugabo w'umunonotsi yambaye impuzu z'ubururu asimbira hejuru cane yatumye amaguru afise n'akantu kameze nk'inkonie muntoke.

Icumba c'ishure ry'ubushakashatsi, abanyeshure batandukanye harimwo abambaye imipira yirabura y'amaboko magufi, n'ubundi ahetse isaho irimwo ibara ritukura mu mugongo.

Igicu ciza cane kirimwo ibara y'ubururu hamwe n'igera imbuga irimwo utwatsi dutotahaye umusenyi hamwe n'utuhuye duto duto umuntu w'umugabo ahagaze muri iyo mbuga yifashe neza.

Icumba c' ishuri kinini cane. Urubaho rwirabura ruhometswe kuri ico cumba. Imeza ndende, umwigisha yifashisha, ashirako ibikoresho vyiwe.

Isaho nini cane iyirabura iteretswe ku ruhande, itekewemwo ibintu bitandukanye harimwo impuzu z'abagore iz'abagabo amakaye hamwe n'ibindi bikoresho.

Ishure ryisumbuye umwaka w'umunani hamwe n'uwicenda abanyeshure b'abakobwa bamwe bambaye amashati yera, ariko abandi barengejeko imipira y'imbeho umwigisha yambaye ishati itukura y'amaboko magufi n'i pantaro yirabura.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye, kandi yugajwe inzugi zisigishijwe irangi ry'ubururu asakajwe amabati mashasha igiti kinini cane gifise umutumba munini amababi maremare cane hamwe na yandi iyakorokeye hasi atangura kwuma.

Amashure y'intango, kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatatu, afise ibaraza rini cane, bifise inkingi z'isima, ayandi mashure asakajwe amabati ashaje.

Inzu irimwo irubakwa, hakoreshejwe amatafari aturiye; ibiti binini cane, birebire, bifise amashami maremare, n'amababi mato mato, kandi biri hafi y'ibarabara ry'ikaburimbo.

Ikigo c'amashure yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati ashaje igicu ciza cane kirimwo amabara atandukanye igiti gitewe inyuma y'ayo mashure.

Ishuri ryisumbuye ryegukira ikomine ya Ngozi rigeretswe rimwe, rifise inkingi nini nini zubakishijwe isima, akarima kari imbere karimwo igiti kimeze nk'ishurwe.

Akarima keza cane, karimwo utwatsi twishi, dutotahaye, umuntu ashobora gukiniramwo; agakarato, kabikwamwo amakaramu y'ibiti, ariko yandika amarangi.

Amashure meza cane yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati mashasha, ibendera ry'igihugu c'u Burundi riramanitswe, imbuga irimwo utwatsi dutoduto dutotahaye n'umugabo yambaye umupira wera.

Ishure ry'indaro ryegukira ikomine ya Ngozi rigeretswe rimwe, rifise uruzitiro rw'ivyuma bito bito imbere yaryo hari akarima karimwo igiti kimwe kimeze nk'ishugwe ryo gushariza.

Imeza ikozwe mu mbaho, ariko isa nabi cane yubatsweko amasahani atandukanye, hamwe n'igikombe, amwe muriyo aratukura, ayandi nayo arera.

Amashure yisumbuye umwaka w'indwi n'uwumunani umunyeshure w'umuhungu yambaye ishati yera y'amaboko magufi hamwe n'ipantaro yirabura, afise akantu mu ntoke.

Icumba c'ishure rya kaminuza; ryubakishijwe amatafari aturiye; iruhande yaryo, akazu ka surwumwe, na ko nyene, kubakishijwe amatafari aturiye.

Amazu yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati. Igicu kirimwo ibara ry' ubururu hamwe n' iryera. Ibiti biteye inyuma y' amashure, bifise amashami maremare n' amababi mato mato.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye, kandi isakajwe amabati ashaje, uruzitiro rurerure cane gwubakishijwe amatafari aturiye ariko hariho n'urundi ruhande gwatanguye kubomagurika

Ikibaho kinini cane, cirabura, kidahanaguwe neza nk'uko bikwiriye, igicapo c'igikombe kinini cane, cacapwe hakoresheje ingwa yera.

Ishure ryisumbuye umwaka w'umunani ryubakishijwe amatafari aturiye, kandi rifise amadirisha y'ibiyo bibonerana imeza ndende cane zose zikozwe mu biti.

Ikiranganzira gihagaze ahantu canditseko amajambo atandukanye tubahaye ikaze kw'ishure ryacu ry'icitegererezo rifise amashure yo kwimenyererezamwo hamwe nayintango.

Amashure meza cane y'intango yegukira ikomine ya Ndava, yubakishijwe amatafari aturiye kandi amwe muriyo arageretswe rimwe, igicu kirimwo ibara ryiza cane ry'ubururu hamwe n'igera.

Icumba c'ishure ryisumbuye umwaka w'umunani. Ryubakishijwe amatafari aturiye kandi risakajwe amabati. Intebe z'abanyeshure zipangapanzwe imwe iruhande y'iyindi. umuyango wuguruye.

Icumba c'ishure, ryisumbuye, umwaka w'umunani; gifise amatara menshi, maremare, amanitswe hejuru, kandi yose arimwo araka; abanyeshure baricaye, bamwe, bariko barandika, ariko abandi, nta kintu bariko barakora.

Ishure ry' intango, ryubakishijwe amatafari aturiye, kandi rifise umuryango wuguruye. Risakajwe amabati. Igicu kirimwo ibara ry' ubururu, iryera, hamwe n' irimeze nk' iryirabura.

Amasaho abiri yirabura anyegejwe mu twumba twakabati, abitswemwo ibikoresho bitandukanye, impuzu zabagore, n'izabana ndetse n'ibirato.

Amashure y'intango asigishijwe irangi ryera, rivanzwemwo n'irindi ry'umuhondo rikeya, yubakishijwe amatafari aturiye kandi yugajwe n'inzugi z'ivyuma zisigishijwe irangi ritukura.

Ikigo c'amashure yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe amabati, umuryango uwuguruye igico kirimwo ibara iry'ubururu igera hamwe n'iryirabura.

Abanyeshure bo mw' ishure ryisumbuye umwaka w'umunani, bose baricaye, umw'umwe wese ku ntebe yiwe y'inyegamo kandi imbere yabo hari amameza yo kwandikirako.

Isaho nini cane, yirabura, ifise utwumba dutandukanye, dushobora kubikwamwo ibintu vyinshi; zaba impuzu zo kwambara, canke ibirato; ifise imigozi ibiri, yifashishwa, iyo bagiye kuyiheka, mu mugongo.

Ishure ry'intango umwaka wa kane. Imeza ndende cane , zikoreshejwe imbaho. Intebe z'abanyeshure zimwe zigerekeranye n'izindi .

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati afise inzugi namadirisha vyivyuma kandi vyose bisigishijwe irangi ry’ubururu.

Icumba c'ishure ryisumbuye umwaka w'umunani, gisigishijwe irangi ryumuhondo kuruhome, amadirisha meza cane yibiyo bibonerana, amameza yo kwandikirako.

Amashure y'intango kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu ageretswe rimwe ibiti bitatu, bitewe imbere y'ayo mashure birebire bifise amashami n'amababi mato mato.

Ishure ry'intango, ryubatswe nk'igorofa, rigeretswe kabiri, rifise amadirisha menshi cane, y'ibiyo bibonerana, igicu kirimwo ibara ryera, n'irindi ry'ubururu.

Inzu, yubakishijwe amatafari aturiye, ifise idirisha, ry'ibiyo bibonerana, udukingira amadirisha, dusigishijwe irangi ry'ubururu; imbuga, irimwo utwatsi, tumeze nk'utwumye, hamwe n'ibipapuro bitabaguye.

Icumba c'ishure ryisumbuye cahariwe inama, cubakishijwe amatafari aturiye kandi cugajwe n'urugi runini cane rw'ivyuma, rusigishijwe irangi ry'ubururu.

Ishure ryisumbuye, umwaka w'umunani; abanyeshure babiri, bose bambaye hejuru imipira yera, ariko hasi umwambaro wirabura; imbere y'ayo mashure, imbuga nziza, ifise igitutu, n'urundi ruhande ruriko rurakwamwo n'izuba.

Icumba c’ishure ryisumbuye kimeze neza cane ,ibitambara bipfuka amadirisha vyose birambuye ,abanyeshure baricaye ku ntebe zabo z’inyegamo ,umwigisha wabo ahagaze imbere kandi yambaye agapira kera k’amaboko magufi.

Imodoka nini cane zibiri zitwara abantu benshi, uruzitiro rurerure rwubakishijwe amatafari aturiye, imbuga irimwo utwatsi dutotahaye hamwe n'utubuye duto duto.

Amabendera abiri harimwo n'ig'igihugu cu Burundi yose aramanitswe .Abanyeshuri batanu b'abahungu, bose bahetse amasaho yirabura mu mugongo.

Utuzu twa surwumwe tw' abanyeshure bo mu mashure yisumbuye. Abagabo babiri bambaye amasarubeti yera, udukingira umunwa, hamwe n' udukingira intoke. Barimwo barapoma imiti, muri ako kazu ka surwumwe.

Inzu yubakishijwe amabuye hamwe n'isima, isakajwe amabati ashaje cane, uruzitiro rutangaje, akarima karimwo utwatsi dutotahaye aho umuntu ashobora gukinira canke kuryama.

Umunyeshure w'umukobwa ahetse mu mugongo isaho yirabura kandi afise ibisusu binini aragendagenda mu mbuga y'ishure irimwo umusenyi nutobuye duto duto.

Umugabo yambaye umupira utukura afise n'imishatsi mwinshi itsivye, imbere yiwe hari imashini y'inyabwonko kandi yuguruye, ukuboko gufashe ku mbeba kurimwo kurarondeza.

Icumba c'ishure, ryubakishijwe amatafari aturiye, kandi rifise amadirisha y'ibiyo bibonerana; abanyeshure batandukanye, bahagaze imbere muri iryo shure; umwe yambaye agapira kera, k'amaboko bmagufi, uwundi nawe, yambaye umupira w'imbeho, kandi ahetse isaho itukura mu mugongo.

Inzu nziza yubakishijwe amabuye kandi isakajwe amabati. Ibiti vyinshi bitondetswe k'umurongo bifise amashami maremare, n'amababi y'urwatsi rutoto. Imbuga baharuye, ivyatsi bimwe vyatanguye kwuma, ariko ibindi birimwo biramera.

Abagabo batandukanye, bafise ubumenyi mu bijanye no kwubaka amazu agezweho, kandi akomeye; bose bambaye mu mutwe, inkofero zera; uwundi we, yambaye ishati yirabura, y'amaboko maremare.

Icibanza co kunezerererwamwo, abantu benshi batonze ku murongo, babyuga abandi bibakurikira akarima akeza karimwo utwatsi dutotahaye two gukiniramwo.

Icumba c'ishure ry'intango, Abanyeshure babiri bicaye, Umwigisha w'Umugore yambaye Amarori mu maso, afise Igitabo gisanzuruye imbere y'iwe, arimwo arasoma.

Icumba c'ishure ry'ubuhinga, abanyeshure basanzwe bakurikirana ibijanye n'ubushakashatsi , bicaye ku ntebe zabo z'inyegamo ,imbere yabo hateretswe imashini y'inyabwonko bose barimwo barayirabamwo.

Abagabo benshi cane, bamwe muri bo bambaye amasarubeti atukura, n'inkofero z'umuhondo, hamwe n'izubururu, bahagaze iruhande y'amazu ariko ibikoresho vyakira izuba bikarihinduramwo umuriro.

Ishure ryisumbuye igisata c'ubuhinga, ryubakishijwe amatafari aturiye amadirisha nayibiyo bibonerana, abanyeshure benshi cane bahagaze muriryo shure, umwe muribo ahetse agasaho gatoye.

Abagabo benshi cane, bafise ubumenyi butandukanye, mu bijanye no kwubaka amazu agezweho, kandi akomeye cane; bamwe, bambaye inkofero zera mu mutwe, mu gihe abandi bambaye iz'ubururu.

Icumba c'ishure, rya kaminuza, igisata c'ubuhinga; amatara, mare mare cane, amanitswe hejuru; amwe muri yo, arakije; ariko ayandi, arazimije; amadirisha meza, y'ibiyo bibonerana.

Ubwogero bwiza cane, bw'ikizungu, bufise ahantu habiri hatandukanye, umuntu ashobora gukarabira intoke; ku ruhome handitsweko amajambo, avuga ko kizira kunywera itabi muri ubwo bwogero.

Amashure y'intango, umwaka wa gatatu afise inkingi nini nini zubakishijwe isima uruzitiro rutoya cane rw'ibyuma utwatsi dutewe imbere y'ayo mashure mu buryo bwo gushariza.

Icumba c'ishure rya kaminuza, abanyeshure, basanzwe bakurikirana ibijanye no gukinjika, bose bambaye imyambaro yabo ibaranga, umwe muri bo we, yambaye agakingira umunwa.

Inzu nziza cane ifise amadirisha ane y'ibiyo bibonerana kandi yose afise udukindira amadirisha twubakishijwe ivyuma. Abagabo barimwo barafata amashusho bakoresheje ibikoresho vyabigenewe.

Ishure rinini cane, ry'imyuga, ryubakishijwe amatafari aturiye; rifise amadirisha y'ibiyo bibonerana; abanyeshure, basanzwe bakurikirana ibijanye no kubarira impuzu, bose baricaye, kandi buri umwe umwe wese, afise imashini ibarira.

Ikigo camashure yisumbuye mu mwaka windwi nuwumunani bisakajwe amabati afise imigongo ibiri minini inkingi z'ivyuma zisigishijwe irangi ritukura.

Icumba c'ishure rya kaminuza igisata c'ubushakashatsi. Utumeza twiza cane dutoduto duteye igomwe. Kamwe kamwe gafise intebe y'inyegamo iruhande yayo.

Inzu, isigishijwe irangi ry'umuhondo, rivanzwemwo n'irindi ryinshi ryera; isakajwe amabati yirabura; umugabo ari iruhande y'iyo nzu, ahetse agasaho k'ubururu, mu mugongo.

Abanyeshure basanzwe bakurikirana ibijanye no gusanura imodoka, bambaye amasarubete yabo y'ubururu. Ariko imbere batangujemwo udupira tw'umuhondo.

Imbuga nziza cane irimwo utwatsi dutotahaye, hamwe n'ibiti bimeze nk'amashugwe yo gushariza, amazu meza cane ari hirya y'iyo mbuga.

Icumba c'ishure ry'intango umwaka wa gatanu de ryubakishijwe amabuye gusa, kandi hagati yibuye n'irindi harimwo isima rifise umuryango umureni cane wugacwe urugi rw'icumba.

Icumba c'ishure, ry'ubushakashatsi; imeza nyinshi cane, zitondetswe ku murongo, zisashweko ibitambara, imashini z'inyabwonko zibiri, zuguruye; intebe z'inyegamo, ziri imbere y'imeza.

Icumba c'inzu kiboneka uruhande rumwe , urupapuro runini cane ruhometswe kur'urwo ruhome, rucapweko ibintu bitandukanye hakoreshejwe ikaramu y'igiti .

Icumba c'ishure rya kaminuza igisata c'ubushakashatsi, abanyeshure benshi cane bamaze gufata ivyicaro bose ku ntebe zabo z'inyegamo, imbere yabo hari meza ndende cane yo kwandikirako.

Abanyeshure, bo muri kaminuza, basanzwe bakurikirana ibijanye n'amagara y'abantu, bose bambaye amataburiya yabo, yera, y'amaboko maremare, kandi bafise n'udukingira intoke.

Icumba c'ishure ry'umwuga abanyeshure basanzwe bakurikirana ibijanyi no kubarira impuzu bose bambaye imyambaro yabo ibaranga iri mw'ibara ry'ubururu, kandi baricaye.

Icumba c'ishure rya kaminuza igisata cubuhinga yubakishijwe amatafari aturiye kandi risakajwe amabati y'imigongo minini. Abanyeshure bicaye imbere yabo hahagaze umwigisha w'umugore.

Uruhome rw'ishure rusigishijwe irangi ry'umuhondo rivanzwemwo n'irindi ryera. Urubaho runini cane rwirabura rwanditseko ibintu binini cane bitandukanye hakoreshejwe ingwa yera.

Amashure meza cane yubakishijwe amatafari aturiye afise inkingi nini nini zubakishijwe n'isima, uruzitiro rutoya rw'icuma, akarima keza karimu utwatsi tumeze nk'amashugwe yo gushariza.

Icumba c'ishure ryisumbuye, umwaka w'umunani; gisigishijwe irangi ry'umuhondo, ku ruhome; idirisha rinini cane, ry'ibiyo bibonerana; igitambara gipfuka idirisha, gikumye uruhande rumwe.

Imodoka ntoya y'ubururu iri mu mbuga y'ishure. Umugabo yambaye agapira k'amaboko aciye. Inzu nziza cane yubakishijwe amatafari aturiye.

Icumba kirimwo ibikoresho bitandukanye inyabwonko nini yuguruye ikaramu itukura irambitswe hejuru ku bitabo biri ahantu ku meza.

Icumba c'ishure rya kaminuza igisata c'ubuhinga ryubakishijwe amatafari aturiye, kandi ku ruhande rwo hejuru hari itara rirerire rizimije ,umugabo yambaye isarubeti y'ubururu hamwe nudukingira intoke.

Inzu nziza cane ndende ifise amadirisha menshi cane y'ibiyo bibonerana, ibiti bifise amashami maremare n'amababi mato mato atotahaye.

Abanyeshure basanzwe bakurikirana ibijanye namagara yabantu kuri kaminuza majana ane na mirongumunani na gatanu bose bambaye amashati maremare yera, bambaye kandi n’udukingira intoke.

Amazu meza cane asakajwe amabati, kandi afise uruzitiro rubakishijwe ivyuma akariba karimwo utwatsi dutotahaye n'igiti kimeze nk'amashurwi yo gushariza.

Igicu kirimwo ibara ryera n'irindi ryubururu, imodoka zitatu ntonto zose zitwara abantu bakeya, inzu zubatswe neza cane kubuhinga bwanone kandi zibereye ijisho.

Icumba c'ishure ryubakishijwe amabuye, inkingi z'ivyuma, ahantu hateye utwatsi twiza dutotahaye, uduti tumeze nk'amashugwe yo gushariza.

Inzu nini cane, isigishijwe isima k'uruhome, hejuru n'umurongo muremure usigishijwe irangi ry'umuhondo, umuryango wuguruye ,amaguru abiri yumuntu w'umugabo ahagaze imbere y'iyo nzu.

Icumba c'ishure gisa neza cane, amatara meza amanitswe hejuru ariko azimije, imeza ifise intebe zitandukanye z'inyegamo ziyikikuje.

Abanyeshure bo muri kaminuza basanzwe bakurikirana ibijanye n'amagara y'abantu , bose bambaye udukingira umunwa , amataburiya yera y'amaboko magufi, ariko umwe muribo nta nkofero yambaye.

Inzu y'i gorofa igeretswe kabiri risigishijwe irangi ry'umuhondo rivangavanzwemwo n'igera ku mpome zayo zose urugi rusigishijwe irangi ritukura, kandi rwugaye.

Icumba c'ishure rya kaminuza igisata c'ubuhinga, rifise umuryango mwiza cane wuguruye, ariko uriko urugi raw’ibiti ibicapo bitandukanye bimanitswe ku ruhome.

Uruhome rw'ishure risigishijwe irangi ry'umuhondo rivanzwemwo n'irindi ryera, idirisha rinini cane ry'ibiyo bibonerana kandi rifise udukingira amadirisha tw'ivyuma bisigishijwe irangi ryubururu.

Inzu nziza cane y'igorofa, uruhande rumwe rwubakishijwe amatafari aturiye, ifise amadirisha meza cane y'ibiyo bibonerana, umuntu ahagaze imbere yiyo nzu yambaye imyambaro yirabura.

Icumba c'ishure rya kaminuza, igisata c'ubushakashatsi; abagabo babiri, b'abazungu, bambaye amarori mu maso, kandi bose barabana; bicaye umwe umwe wesi, ku ntebe yiwe y'inyegamo.

Umugabo muremure yambaye igikoresho kimukingira mu maso, isarubeti ndende y'ubururu, n'udukingira intoke, arimwo aragerageza guteranya ivyuma n'ibindi akoresheje igikoresho cabigenewe.

Inzu nziza cane yubakishijwe amatafari aturiye, urundi ruhande narwo rwubakishijwe inkingi zivyuma bisigishijwe irangi ryubururu, abagabo babiri bambaye amasarubeti y'ubururu umwe muribo yambaye udukingira intoke.

Icumba c'ishure ry'intango, mu mwaka wa gatatu, gisigishijwe irangi ry'umuhondo rivanzemwo ni ryera ku ruhome, urubaho runini cane rwiraburabura rumanitswe ku ruhome, kandi rwanditseko amajambo atandukanye n'ingwa yera.

Igicu kirimwo ibara ry'ubururu hamwe niryera amazu meza cane yubatswe ku buryo buteye igomwe akarima karimwo utwatsi twiza tukiri dutoto, kandi tubereye ijisho

Umunyeshure yicaye ku ntebe afise ikaramu mu ntoke, yambaye agapira gatukura. Imbere y'iwe ikaye isanzuruye yanditswemo ibintu bitandukanye arimwo arasoma.

Ibitabo bitandukanye kandi bisanzuruye biri hejuru ku meza. Ukuboko kw'umuntu gufise ikaramu mu ntoke kandi kurimwo kurandika ku rupapuro rwera.

Icumba c'ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye, urugi rw'icuma rwanditsweko B mirongo ibiri n'icenda, imeza nziza cane z'ibiti n'intebe zinyegamwo.

Icumba c'ishure rya kaminuza cubatswe kubuhinga bwa none abanyeshure benshi bariko barigina ko bahejeje umwaka waba wanyuma wishure, benshi bariko barifotoza.

icumba c'ishure rya kaminuza igisata c'ubuhinga ryubakishijwe amatafari aturiye rifise amadirisha meza cane y'iiyo bibonerana imeza zibereye ijisho kandi zifise n'intebe z'inyegamo iruhande yazo.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye hamwe n'amabuye kandi isakajwe amabati afise imigongo minini, ibaraza rirerire risakajwe amabati kandi rifise inkingi z'ivyuma.

Amazu menshi cane yubatswe ugutandukanye, kandi amwe asakajwe amabati atukura ,ayandi nayo mashasha. Imbuga irimwo utwatsi dutotahaye, hamwe n'uduti tumeze nk'amashurwe yo gushariza.

Icumba c'ishure rya kaminuza, igisata c'ubushakashatsi, imashini nyabwonko nyinshi cane, zitondetse ku mirongo itatu itandukanye, intebe z'inyegamo zo kwicarako.

Amazu mpeza cane ateye igomwe asigishijwe irangi ry'umuhondo, igicu kirimwo ibara ry'ubururu ryinshi cane hamwe n'irindi ryera.

Urugi rurerure cane rukozwe mu vyuma kandi rwugaye. Rusigishijwe irangi ryirabura. Igicapo c'umuntu w'umugabo yikoze mu mufuko mu kuboko k'ukuryo gicafye kuri urwo rugi.

Ububiko bw'ibitabo bitandukanye. Bufise amadirisha meza y'ibiyo bibonerana. Urugi runini cane rw'ivyuma ariko rufise ibiyo bibonerana, uruhande rumwe ruruguruye.

Icumba c'ishure rya kaminuza ryubakishijwe amatafari aturiye. Ikibaho kinini cane gihometswe k'uruhome. Abanyeshure bicaye, umwigisha w'umugore ahagaze imbere y'abo.

Icumba c'ishure rya kaminuza, igisata c'ubushakashatsi. Abagabo babiri b'abazungu bicaye ku ntebe z'abo z'inyegamo. Bose bambaye amarori mu maso kandi bararabana.

Icumba c'ishure ryisumbuye ,umwaka w'umunani, abanyeshure bagizwe n'abahungu n'abakobwa bicaye umwumwe ku ntebe yiwe y'inyegamo, intebe nziza yirabura iri iruhande y'imeza.

Icumba c'ishure rya kaminuza igisata c'ubushakashatsi, abanyeshure batandukanye bagizwe n'abahungu hamwe n'abakobwa, bamwe muri bo baricaye imbere yabo hari imashini z'inyabwonko.

Icumba c'ishure rya kaminuza amadirisha abiri y'ibiyo bibonerana, kandi yuguruye abantu babiri bose bambaye ivyirabura bahagaze imbere y'intebe zabo.

Icumba c'ishure rya kaminuza aho bakirira abantu bacinjira muriryo shure, cubakishijwe amatafari aturiye, urugi runini cane rw'ivyuma kandi rwugaye

Abanyeshure basanzwe bakurikirana ibijanye n'ubuhinga, bose bambaye amasarubete, ariko babiri muribo bambaye inkofero zitandukanye, umwe iyera, uwundi nawe iyisa n'umuhondo.

Icumba c'ishure rya kaminuza y'uburundi igisata c'ubushakashatsi ni mwijoro ntihabona abanyeshure batandukanye bose bahagaze mur'iryo shure umwigisha wabo ari imbere arimwo aracana umuriro.

Inzu nini cane isakajwe amabati kandi ifise inkingi hamwe n'imitambikwa vyose vy'ivyuma. Abagabo bambaye amasarubeti y'ubururu bariko baravanga umusenyi n'isima. Uwundi muntu w'umugore ku ruhande abasukiramwo amazi.

Inzu nziza cane ifise imiryango itatu yose yugajwe inzugi z'ibyuma ariko hejuru hoho ni ibiyo bibonerana cane.

Ububiko bw'ibitabo bibitswe ahantu havyo habitegekanirijwe busakajwe amabati mashasha, imeza zibiri nziza kandi ndende, imbere yazo intebe z'inyegamo zo kwicarako.

Igicu ciza cane kirimwo ibara ry'ubururu gusa amazu yubatse neza kandi asakajwe amabati ashaje Igiti cumwembe kiri mbere yiyonzu.

Imodoka zibiri imwe yirabura iyindi nayo ifise ikizuruzuru cera .Zose zihagaze mu mbuga irimwo umusenyi nutubuye twurucekeri akarima keza karimo utwatsi dutotahaye.

Amazu, meza cane, yubatswe ku buhinga, bwa none; afise amadirisha, menshi cane, hasi no haruguru; kandi yose, ni ay'ibiyo, bibonerana; igicu, kirimwo ibara ry'ubururu, hamwe n'iryera.

Inzu nini cane ifise uruhande rusigishijwe irangi ry'umuhondo ukabije, isakajwe amabati afise imigongo minini minini, amaderisha y'ibiyo bibonerana n'udukingira amaderisha tubakishijwe ivyuma.

Icumba c'ishure rya kaminuza igisata vy'ubuhinga gifise idirisha riniri cane ry'ibiyo bibonerana, ariko vyugaye umuryango uwuguruye intebe ndende y'urubaho iri imbere muri iryo shuri ure.

Icyumba cy'inama giteguwe neza cyane amadirisha y'ibiyo bibonerana imeza zisashweko ibitambara biteyigomwe intebe z'inyegamo zitondetswe ku murongo.

Icumba c'ishure rya kaminuza, umunyeshure asanzwe akurikirana ibijanye n'amagara y'abantu yambaye itaburia yera y'amaboko maremare hamwe n'udukingira intoke.

Inzu nziza cane ibereye icisho ic ibaho cera gihometswe ku ruhome imeza ndende y'imbaho intebe y'inyegamo iri ruhande y'iyo meza.

Inzu nziza yubakishijwe amatafari aturiye, kandi ifise itara rirerire rimanitswe kuruhande rwo hejuru, umugabo yambaye isarubeti y'ubururu n'udukingira intoke.

Imeza ndende isigishijwe irangi ritukura intebe zibiri z'inyegamo umuntu yicaye ku ntebe imwe muri izo nyegamo afise ikaramu itukura mu kuboko kukuryo.